Abantwana basezingeni laphansi sebefunda kakhulu imisebenzi yezandla. Bayafundiswa ukulima izilimo ezitshiyeneyo, lokhu kwenzela ukuthi loba bengasayanga ezingeni lemfundo yaphezulu bakwanise ukuziphilise.

Abantwana bePrimary sebefundiswa ngokwamagetsi. Lokhu kwenzelwa ukuthi bahambe eSecondari behlakaniphile ngoba lakhonangale kuyafundwa.

e primary ezikolo ezinengi akhona amakhabothi ayakhiweyo amakhabothi lawa ngawokuhlala ingwalo zabafundi ezokubhala kanye lezokubala

Abantwana beprimary sebefundiswa labo ngezamagetsi babuye njalo befundiwe kakhulu imisebenzi yezendla, lokhu kwenzelwa ukuthi benelise ukuzisebenza loba sebeqedile isikolo.

abantwana be primary bafunda izifundo ezitshiyeneyo, ikhona njalo imisebenzi yezandla efundwa ezifundweni ze primary bafundiswa imisebenzi efana lokulima lokwakha .

Abantwana be primary abanengi bahamba esikolo bengelamayunifomu ikakhulu emakhaya ngoba abazali abenelisi ukuthenga amayunifomu.

Abantwana be primary bafundiswa imisebenzi yezandla labo. Lokhu kwenzelwa ukuthi lalabo abaleziphiwo zezandla abangaphiwanga emabhukwini benelise ukuphila.

abantwana be primary sebefunda ama computer sebefunda njalo lamagetsi ikakhulu imisebenzi yezandla yiyo esigqugquzelwa ngu hulumende ukuthi ifundiswe kakhulu

Abantwana be Primary bahamba esikolo begqoke ama uniform . Bakhona njalo abazali abangenelisi ukuthengela abantwa babo ama uniform . Bayahamba abantwana begqoke izigqoko .

Abantwana be primary bafakelwe imijingo lapho abayabe bezilibazisa khona ngesikhathi sabo sokuphumula. Imijingo leyi iyabe ipendwe ngemibala etshiyeneyo ihlotshiswe okwezinga eliphezulu

Abantwana be primary sebefundiswa kakhulu imisebenzi wezandla lokhu kwenzelwa ukuthi loba sebeqedile iskolo benelise ukuzisebenza ukuze bathole ukuziphilisa.

Abantwana beprayimari labo sebefundiswa ngezamagetsi. Babuye bafundiswe njalo ngemisebenzi yezandla. Imisebenzi efana lokulima, ukwakha kanye lokuthunga.

Abantwana bePrimary sebefundiswa labo imisebenzi yezandla njengabeSecondary. Sokunanzeleleke ukuthi imisebenzi yezandla yiyo esiphilisa abantu kulezinsuku.

Abantwana be primary sebefundiswa kakhulu imisebenzi yezandla. Lokhu kwenzelwa ukuthi loba bengasenelisanga ukuya emfundweni eziphezulu benelise ukuzisebenza.

Abantwana beprimary sebefunda izifundo ezinengi ezitshiyeneyo. Sebefundiswa njalo imisebenzi yezandla. Lokhu kwenzelwa ukuthi nxa besiyafika esecondary bebebelayo imisebenzi yezandla abayaziyo.

Abantwana beSekhondari sebefunda besebenzisa ama Khompiyutha. Sebefundiswa njalo imisebenzi yezandla etshiyeneyo efana lokuthunga.

Abantwana be secondary bafundiswa kakhulu imisebenzi yezandla lokhu kwenzelwa ukuthi abantwana loba sebeqedile isikolo bangasweli okokwenza.

Abantwana besekhondari sebefundiswa kakhilu imisebenzi yezandla. Kwananzelelwa ukuthi imisebenzi yezandla yiyo esiphilisa abantu ngensuku zanamuhla.

Abantwana besecondary labasemayunivesithi sebefundiswa kakhulu imisebenzi yezandla. Bayafunda imisebenzi efana lokunusela, ukubaza, ukupheka, ukulima kanye lokwakha.

Abantwana be 'secondary' sebefundiswa imisebenzi yezandla. Lokho kwenzelwa ukuthi babe lekusasa elihle ngoba sokunanzeleleke ukuthi imisebenzi yezandla yiyo esidlisa.

Abantwana be sekhendari sebefunda izifundo ezinengi kakhulu. Okusekufuna ukuthi umntwana azimisele, ngoba umntwana ma engasazimiselanga, engafeyila.

Abantwana besekhondari sebenza kakhulu imisebenzi yezandla yiyo asebeyifundiswa. Bayafundiswa ukubaza, ukwakha, ukulima kanye lokuthunga.

abantwana be secondary sebefundiswa izifundo ezitshiyeneyo kodwa sekugqugquzelwa kakhulu ukuthi bafundiswe izifundo zezandla ezifana lokulima ukwakha lokuthunga

Ezikolo zesecondary kufundiswa izifundo ezitshiyeneyo, zikhona izifundo ezifundelwa endlini zokufundela zibuye zibekhona njalo izifundo zezandla ezifana lokulima.

Abantwana be secondary sebefundiswa kakhulu imisebenzi yezandla lokhu kwenzelwa ukuthi nxa besiyafika emakolitshini bebelayo imisebenzi yezandla abenelisayo ukuyenza.

Abantwana bescondary abagaxe amasetsheli baya esikolo. Esikolo sesecondari sekufundwa imisebenzi etshiyeneyo. Sebefundiswa ukulima, ukuthunga kanye lokwakha.

Abantwana sebehanjiswa ezikolweni ngezimota, ikakhulu abahlala khatshana bayabe bezibhadalela lezozimota, lokhu kwenzelwa ukuthi abantwana bangafiki esikolo sebediniwe.

Abantwana be secondary bafundiswa izifundo ezitshiyeneyo. Bayafundiswa njalo imisebenzi yezandla kakhulu. Lokhu kwenzelwa ukuthi abantwana bebelekusasa elihle ngoba imisebenzi yezandla yiyo esilemali.

Abantwana be"Secondary " sebefundiswa kakhulu amagetsi lama" computer "uhulumende ugqugquzela ukuthi bafundiswe kakhulu imisebenzi yezandla.

Abantwana beSecondary sebefundiswa kakhulu imisebenzi yezandla lokhu kwenzelwa ukuthi loba sebeqedile isikolo benelise ukuzisebenzela bengatholakali sebehawula

Abantwana besekhondari sebefundiswa kakhulu imisebenzi yezandla. Lokhu kwenzelwa ukuthi abantwana loba sebeqedile isikolo bakwanise ukuzimela bezisebenze.

Abantwana be secondary sebefunda imisebenzi yezandla kakhulu, sebefunda ukulima, ukwakha, lokuthunga. Lokhu kwenzelwa ukuthi babe lakho ukuphila loba bengasapasanga emabhukwini.

Abantwana be secondary sebefundiswa amagetsi lokhu kwenzelwa ukuthi bekhule behlakaniphile ngoba impilo yakathesi yonke into isisebenzisa wona amagetsi lama computer.

Abantwana beSekhondari bafunda izifundo ezitshiyeneyo, bayafundiswa imisebenzi yezandla babuye njalo bafunde ezinye izifundo ezifana lamakhompiyutha, ukulungisa amagetsi.

Abantwana besikolo lezinga eliphezulu, bafundiswa izifundo ezinengi. Zikhona izifundo ezifundwa ezindlini zokufundela, zibekhona njalo izifundo zemisebenzi yezandla ezifana lokuthunga.

Abantwana besekhondari sebefundiswa kakhulu imisebenzi yezandla. Sebefundiswa imisebenzi efana lokulima, ukwakha, ukupheka kanye lokuthunga.

ESecondary sokufundwa izifundo ezitshiyeneyo. Kukhona okufundelwa endlini zokufundela, kukhona njalo okuyimisebenzi yezandla okufundelwa phandle okufana lokulima.

Abantwana besekhondari bafunda izifundo ezitshiyeneyo. Bayafunda izifundo zokuhlabela, bafunde izifundo zokwakha, ukupheka kanye lokulima.

Izikolo zesekhondari zinhle ziyakhiwe zilamaluba abantwana besekhondari sebefunda ikakhulu imisebenzi yezandla yibo abawalungisayo lawo maluba ngesikhathi befundela ukulima.

Abantwana abafunda eyunivesithi bayanikwa indawo zokuhlala esikolo. Lokhu kwenzelwa ukuthi wonke umuntu athole ithuba lokufunda ngoba abanye abantu bayabe besuka khatshana emakhaya.

Abantwana beUniversity bafunda besebenzisa ama computer. Bayaphiwa njalo indawo zokuhlala khonalapho esikolo, lokhu kwenzelwa ukuthi bathole isikhathi esaneleyo sokufunda

Abantwana beyunivesithi, sebefunda kakhulu into zamagetsi lamakhophuyutha. Lokhu kwenzela ukuthi loba sebeqendile isikolo bavulele abanye imisebenzi.

abantwana be university sebefunda imisebenzi yezandla kakhulu lokhu kugqugquzelwa nguhulumende ngoba sokwananzeleleka ukuthi impilo yakhathesi ifuna kakhulu imisebenzi yezandla

Abantwana beyunivesithi bakhona abahlala esikolo ikakhulu labo abangela zindawo zokuhlala emadolobheni bahlala esikolo bephiwa lokudla .

Abantwana abafunda emayunivesithi bayakhelwe indawo zokudlalela imidlalo efana lamabhola, kanye lokugijima lokhu kwenzelwa ukuthi bengahlali befunda kuphela bayaze bedinwe.

Abantwana beyunivesithi sebefundiswa kakhulu imisebenzi yezandla lokhu kwenzelwa ukuthi loba sebeqedile isikolo benelise ukuzisebenza ngoba khathesi ukuzisebenza yikho okulemali.

Abantwana abafunda eyunivesithi bahlukene bakhona njalo abayizigoga labo bayavinyelwa. Imfundo ayikhethi muntu bonke labangaboniyo bayavunyelwa.

Abantwana beyunivesithi sebefunda kakhulu imisebenzi yezandla. Abanye ngabafundela ukuthunga, abanye ukwakha, abanye njalo lokulima. Lokhu kuqakathekile ngoba kwenza abantwana babelemisebenzi.

Abantwana abafunda e university bayavunyelwa ukuthi bafunde besebenzisa ama computer yiwo asegqugquzelwa kakhulu. Inengi labo alisabhali emabhukwini libhala emafonini abo

Abantwana be University sebefundiswa kakhulu imisebenzi yezandla ,bayafundiswa ukulungisa imitshina etshiyeneyo lokhu kuqakathekile ngoba imsebenzi yezandla yiyo esidlisa

Abafundi abafunda e yunivesithi sebefundiswa kakhulu imisebenzi yezandla lokhu kwenzelwa ukuthi loba sebeqedile izifundo zabo benelise ukuzisebenza.

Ezifundweni ze university akukhethelekile ukuthi umuntu uleminyaka emingaka kuyavunyelwa loba usukhule kakhulu loba usulabantwana ukuthi uhambe uyefunda e university

Abantwana be university bafundiswa kakhulu imisebenzi yezandla. Lokhu kwenzelwa ukuthi loba sebeqedile e University benelise ukuthi bazenzele imisebenzi basebenze.

Abantwana beyunivesithi bafunda ngamakhompuyutha ababalisi labo babafundisa besebenzisa amakhompuyutha akusekho ukubhala emdulwini kuyabe kubhalwe emitshineni.

E univesithi kutholakala izindlu ezinengi. Zikhona izindlu ezakhelwe abafundi lapho abafundi abahlala kizo zibuye zibe khona njalo ezokufundela.

Bakhona abantu abafundela ukufundisa eyunivesithi, bafundisa izifundi ezitshiyeneyo. Bakhona abafundisa ezokulima, ezamagetsi.

Abantwana abafunda emayunivesithi, bafunda begqoke izigqoko zabo. Bakhona njalo abafunda behlala phakathi emayunivesithi, ikakhulu laba abasuka khatshana.

Bakhona abantwana beYunivesi abahlala esikolo. Laba bayabe bebhadala imali enengi ukudlula eyalaba abangahlali phakathi esikolo, lokudla bayakuphiwa phakathi khonalapha.

Emayunivesithi sokufundwa kakhulu kusetshenziswa amakhompuyutha. Abafundi bayabe bebuza ulwazi emakhompuyutheni. Lokhu kulusizo kakhulu ngoba kwenza abafundi bebe lolwazi olwaneleyo.

Ema yunivesithi zikhona inqola zomlilo, inqola lezi zisebenza ukuthwala abantwana besikolo nxa besiya kwezinye indawo, ikakhulu nxa besiya emidlalweni yamabhola.

Ema univesithi kulezindlu ezinengi zikhona ezokuhlala abafundi zikhona njalo ezokufundela. Abafundi bayaphiwa indawo zokuhlala kuyabe kulombheda ingubo kodwa kuyabe kungezakho

Ema University sokufundwa izinto ezitshiyeneyo bayafundiswa ukwenza imithi etshiyeneyo imithi efana lamasepa , imithi yokugeza izandla

EmaUnivesithi sokufundwa kakhulu imisebenzi yezandla ,sekwabonakala ukuthi imisebenzi yezandla yiyo esiphilisa abantu ngensuku zanamuhla.

Abantwana be university sebefundiswa ukuyenza imitshina bakhona ababalisi ababafundisa ukuyenza imitshina etshiyeneyo emunye imitshina yakhona iyabe isetshenziswa ezibhedlela

Abantwana abafunda eYunivesi bafunda begqoke izigqoko zabo. EYunivesi akukhethwa ukuhthi umuntu uleminyaka eminganani, umuntu oleminyaka eminengi uyavunyelwa ukuyafunda.

Abantwana be university bayanikwa indawo yokuhlala esikolo lokho kwenzelwa laba abahlala khatshana kakhulu abayabe bengela zihlobo loba indawo yokuhlala edolobheni

Abantwana be"University " sebefundiswa imisebenzi yezandla lokho kwenzelwa ukuthi loba sebeqedile i" University " bengalindi ukuqhatshwa kodwa bazisebenzise bona.